Umongikazi ogqoke ingwane emhlophe , lamagilovisi lokokuvikela umzimba. Uhlaba owesifazane ogqoke isifonyo ingalo ,sokungaba ngumuthi wokuhlela imhuli.

Uzulu wandise ukuhamba ngobunengi langamanani amakhulu uma kulemkhankaso efundisa abantu ngemikhuhlane. Abantu sebekhaliphile bafuna ukuzivikela emikhuhlaneni eminengi esigcwele.

Uma kusenziwa imikhankaso yezempilakahle kwandise ukuba labomongikazi abahlola abantu umkhuhlane weBp imitshina yokuhlola isikhona njalo isiyandile ngakho ma kulemikhankaso abantu bayahamba ngobunengi ukuze beyehlolwa.

Abantwana abancane bayathontiselwa besasengabantwana ukuze bavikeleke kweminye imikhuhlane engabahlasela sebekhulile leyo mikhuhlane ifana lePolio eyenza abantwana bagogeke.

Ensukwini zanamuhla ikhona imkhuhlane ehamba ngejwabu efana le ibhola lemkhuhlane iyathelelwana ngokubamba umuntu ngakho abempilakahle uma mabesiya thatha umuntu ogula lowo mkhuhlane bandise ukuqgoka impahla ezibavikelayo

Emtholampilo kulamajazi amakhulu agqokwa ngabantu abasebenza khona. Lokhu kubavikela emikhuhlaneni abangahalngana layo ethelelwanayo. Kubenza bekwanise ukuhlola abantu bekhululekile ngoba bengekho engozini yokuthola umkhuhlane.

Udokotela ogqoke isifonyo lamagilovisi lejazi elimhlophe. Uhlola isigulane sowesilisa ongabe ebulawa ngamadlala, lokhu kuhlola kuyancedisa udokotela ukubana abone ukuthi umuntu ubulawa yini.

Emaklinika nxa kuthondiselwa abantwana kwandise ukuba lamabhakani kumbe amabhukwanyana abhaliweyo ukuba abantwana bayathondiselwa. Amabhakani amanengi ayabe elomfanekiso womntwana omncane othondiselwayo.

Osebenza emtholampilo ogqoke isiketi esimnyama uhlaba ukhulu ogqoke isifonyo ijekiseni. Sokungaba yijekiseni yokuvikela umkhuhlane we COVID-19.

Umkhuhlane we covid omamatheke ngomnyaka ka 2019 abempilakahle sebeze bathola imithi yokukuwulapha kumbe imithi yokuwumisa lowo muthi uyahlatshwa engalweni.

Izibhedlela ezinengi zandise ukuthi uma kulomikhankaso okumele wenziwe ngezempilakahle andise ukuhambise abantu abalala abalolwazi ngokukhangela abantwana abancane.

ezibhedlela o dokotela abo mongikazi bayasebenzisana uma kulomuntu ogula kakhulu okumele ahlinzwe bayangena laye egumbini okuhlinzelwa khona abantu bancedisane umuntu aze asile

Abezempilakahle bajwayele ukwenza imkhankaso yokuyahlaba abantwana abasesikolo ikakhulu nxa lokumamatheka komkhuhlane ongabanamathela ngobunengi babo bayabalanda beyebahlaba ezikolo lapha abafunda khona.

Umongikazi ohlaba usana ijekiseni. Lomama wosana olungagqokanga ibhulugwe luhlatshwa ijekiseni, ukuze luvikiswe emikhuhlaneni.

Omama bayaqonqoselwa ukuba bahlabise abantwana imithi yokuvikela ukwenzela ukuthi imikhuhlane le abavikela yona ingabahlaseli sebebadala.

Wonke umntwana ma emncane kulemithi yokuvikela umkhuhlane njalo uqinise amasotsha omzimba ukuze angahlaselwa yimikhuhlane ma esekhulile. Eminye iyahlatshwa eminye iyathontiselwa.

Ibhakane eliluhlaza okwesibhakabhaka elibhalwe ngamabala amhlophe elifundisayo ngemikhuhlane lokuthi imikhuhlane leyi ungayivikela njani.

Kulenhlelo ezinika abantu ukudla. Lezi nhlelo zandise ukuba khona ngezikhathi uma kulendlala. Zinika abantu impuphu kumbe amafutha kumbe indumba

Kweminye imikhankaso kuyabe kufundiswa abantu indlela eqondileyo yokugeza izandla ukuze kungamemetheki umkhuhlane owecholera obangelwa yingcekeza, lokhu kuyasiza ukuthi abantwana bavikeleke benelise ukuzigezisa loba bebodwa.

Emaphandleni lapho okwandise ukuba abantu bathole amanzi emfuleni kumbe emadamu, zikhona inhlanganiso ezihamba zibafakela amanzi ahlambululekileyo ukwenzala ukuthi wonke umuntu athole impilakahle

Izikolo ezinengi zandise ukuba lezigubhu ezinkulu ezokugcinela amanzi ukwenzela ukuthi wonke umuntu athole amanzi bengabulawa yikoma kokuswela amanzi.

Uma kulomkhankaso wezempilakahle, kwandise ukuba kezikipa eziphiwa abafikileyo. Kwesinye isikhathi kuyabe kulokudla, kumbe inamunede lokunika abantu abayabe befikile.

Umuntu omdala owesilisa ogqoke iyembe lebhulugwe elimnyama ubambelele isigubhu esilamanzi esilithanga ukhanya ejabulile ngenxa yokuthi sebelamanzi ahlambulukileyo esigabeni sabo.

Kulezinye inhlanganiso ezikhangela ngikuhlambuluka lokuhlambulula amanzi. Lezi nhlanganiso ziyasisa ukuba abantu benganathi amanzi angcolileyo.

Abantu abatsha bajayele ukuthakazelela izinto ezile mpilakahle phakathi, ngakho uma kusiba lemikhankaso bandise ukusekumela phezulu bebambe ngamandla.

Inhlanganiso ezinengi ezikhangelane lempilakahle yabantu bandise ukuhlala imihlanganano ukuze bekhulume mayelana lezinto eziphambanisa abantu. Becabange amacebo okuncedisa abantu bevuke lamaqhinga ukuthi bengenza njani ukuze bakhangele imikhuhlane ehlasela abantu.

Abezempilakahle bandise ukuhamba labomongikazi behamba ngemizi ngemizi langezimota beselapha abantu loba bethontisela esigabeni.

Endaweni ezinengi ezisemakhaya abantu bandise ukuthatha amanzi emadamu. Amanzi lawa ayabe engahlambulukanga ngakho ma befika baqala bewabilise andubana bewasebenzise.

Emaphandleni amanengi lapho obekungela manzi sekulemigodi lezikotsho lapho okutholakala khona amanzi ahlambulukileyo ukwenzela ukuba wonke umuntu akwanise ukuthola amanzi ahlambulukileyo.

Omama abanengi bajwayele ukuhamba labantwana babo emakilinika ukuze bayehlolwa. Omama laba bayabe besenzela ukuba abantwana babo bengabanjwa yimikhuhlane engabakhahlameza loba sebekhulile.

Emakhaya amanengi asemaphandleni abantu abakabi lamanzi ahlambulukileyo ngakho bathatha amanzi emachibini kumbe ezifuleni kumbe emadamu.

Ngomnyaka ka2012 uhulumende weZimbabwe wafaka inhlelo lapho wonke umuntu elalo ithuba lokuhlolelwa iHIV mahala lokuthola imithi mahala.

Ezibhedlela kumbe emakilinika abantu bandise ukufika bebhalise amabizo abo lalapho abahlala khona ukwenzela ukuthi nxa sebebuya njalo sebegula umongikazi engaqali phansi ukudinga ukuthi lo ngubani ubulawa yini.

OIwesifazana abamhlaba ijekiseni ukhanya engajabulanga ngoba esesaba ijekiseni. Kulabasebenza empilakahle ababili abavale ubuso ngezifonyo.

Emakhaya amanengi sokwandise ukuba labantu abagebha imgodi ukuze abantu bonke bathole amanzi ahlambulukileyo bengabanjwa yimkhuhlane etholakala emanzini angahlambulukanga.

Izigaba ezinengi ezisemakhaya sezilamanzi ahlambulukileyo, ngoba zikhona inhlanganiso ezihamba zifaka amanzi emakhaya ukuze wonke umuntu afinyelele amanzi ahlambulukileyo.

Abezempilakahle umhlaba wonke jikelele bandise ukusebenzisana kungoba imikhuhlane ebulala abantu ayikhethi ukuthi lo uvela kuleli ilizwe kumbe lo uvela kuleli ilizwe.

Kwelakithi eZimbabwe kulenhlanganiso okuthiwa yi unicef eyabona ukuthi kulendawo ezingela manzi kumbe ukudla zafinyelela lezo zindawo bakhangela ikakhulu ngempilakahle abantwana .

Abantwana abemfundo yezinga eliphansi bakha amanzi ahlambulukileyo . Bakhanya bekujabulela lokhu ngoba kutsho ukuthi abasayidinga amanzi khatshana ngezikhathi zokufunda.

Abemtholampilo bayayenza imikhankaso eyokufundisana ngemikhuhlane kubalulekile ukuthi umuntu ahambe emikhankasweni leyo eyokuzwa ngemikhuhlane lendlela angavikela ngayo imikhuhlane.

Ngomnyaka ka 2019 kube lomkhuhlane okuthiwa yi COVID 19 Umkhuhlane lowu umamatheke umhlaba wonke jikelele kwaze kwaba lamabhakane axwayisa abantu ngalomkhuhlane abantu bafundiswa ngalomkhuhlane

Abasifazane abathathu abathandele amazambiya baqhiya bakhanya besensimini yabo baqeda ukulima omunye uncelisa usana

Owesilisa ogqoke isikipa esilithanga ukhanya ebobotheka, ukubobotheka lokhu kuchaza ukuba uphilile kuhle lasengqondweni uphilile konke kuyamhambela.

Uma abantu bekhula iminyaka layo itshova, abantu abadala bandise ukukhohlwa izinto. Kuqala kancane kancane acine esekhohlwe yonke into ayabe eyazi ngempilo yakhe.

Ezibhedlela kumbe emtholampilo akusebenzi omongikazi labodokotela kuphela bakhona abanye abantu abakhangela ngokugcina indawo ihlanzekile. Abanye njalo ngabagcina amagceke endawo lezo zihlanzekile.

Izibhedlela kumbe amakilinika kumbe lapho okutholakala usizo mayelana lezempilakahle kujwayele ukuba lamabhakane kumbe ithekhinoloji etshengisa ukuthi uba umuntu efuna ukuya endaweni enje uhamba njani kumbe uma efuna ukubona udokotela onje ungena ngaphi.

Umduli olithahanga olephepha elibhalwe ngamabala amnyama. Leli phepha lingabe lixwayisa ukuba le yindawo yokwenza ulutho oluthile kumbe lingabe likhombisa ukuba into umuntu ayidingayo ingabe isendaweni enje.

abantu abasebenza emtholampilo kumbe lapho okuhlolwa khona imininingwana yabantu bandise ukugqoka impahla ezibavala imzimba zibavikele emkhuhlaneni ngoba bekhangela ngokuhlola imkhuhlane

Izibhedlela zonke zilezigceme lapho okuyabe kulembeda khona. Imbeda leyo yiyo elala abantu abagulayo. Imbeda leyi iyabe iyendlalwe ingubo zokuba izigulane zimbathe besasesbhedlela.

Omongikazi kumbe odokotela kumbe abantu abasebenza emtholampilo bayandise ukwenza umkhankaso ukuthontisela abantwana bayahamba ngomuzi ngomuzi bedinga izindlu ezilabantwana ukuze bathontisele abantwana babavikele emkhuhlaneni.

Ezweni lakithi kulezinsuku uHulumende sowayakha izibhedlela lama kilinika endaweni ezinengi ukwenzela ukuthi abantu bafinyelele endaweni ezinjalo ma bengezwa kuhle.

ezweni lakithi kwele Zimbabwe amakilinika lezibhedlela sezigcwele ukuze wonke afikelele ekunakekelweni kwezempilo njengoba sekugcwele imikhuhlane eminengi kulezinsuku

Izibhedlela zandise ukuba lendlela ezinkulu ezifakwe isamede ukwenzela ukuthi kungafika umuntu ogula kakhulu okufanele aphutshwe ngombeda bayenelise ukumfuqa.

Udokotela ugqoke iyembe elombala wesibhakabhaka uhlola omunye owesilisa amehlo, kuletafula elimhlophe.

Abantu abanengi. Abanye bagqoke amajazi amhlophe. Abanye bagqoke izinto ezilombala omnyama. Abanye bagqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka, bame phambi kwe ward yabomama abakhulelweyo.

Endaweni zempilakahle zonke kungabe kusezibhedlela, kumbe emakilinika, kumbe ekhemisi, kumbe kumalebhu kwandise ukuhlala kuklini ngoba ingcekeza ayifunakali endaweni enjalo.

Umongikazi loDokotela bahlola owesifazana ongumuntomdala. Ukhanya ehamba labantwabakhe ukuze abazomeseka ekuhlolweni kwakhe igazi. Uhlolwa umkhuhlane weHIV.

Izibhedlela zandise ukuba lamabhuku alamabizo abantu abesehlelweni lokuhlela izimuli , lokhu kwenza ukuthi umuntu uma esebuya ilanga lakhe selifikile bengadingi nzima bebe bekwazi ukuba ulande into enjani

Uhulumende wandise ukwenza umkhankaso kumbe imikhankaso ehlanganisa abantu abatsha ibafundisa ngezempilakahle ukwenzela ukuthi abantu abatsha bekhankase bengena emizini befundisa abadala ngemikhuhlane langokuzivikela kiyo.

ibhakane elilamabala abhalwe ngemibal etshiyeneyo amanye abhlw ngombala olithanga amanye amhlophe kungumkhankaso wokukhuluma ngezempilakahle zabantu besivazana lokuthi befundiswe nge cancer

Ibhakane elikhulu elimhlophe liphinde libeluhlaza okwesibhakabhaka libhalwe ngamabala atshiyene imbala njalo lifanekiswe iflag leli ibhakane likhombisa ukuba leyi indawo yisibhedlela njalo lokuthi abantu bavakatshela sikhathi bani izigulane.

Izibhedlela zonke zilogatsha lapho okukhangelwa khona ngamathambo kumbe lapho okwelulwa khona amathambo, kulapho okuhamba khona abantu abaqamukileyo sokungaba besengozini yemota kumbe beqamukile bedlala.

Udokotela ogqqoke ijazi elimhlophe lesifonyo esivale amakhala lomlomo uhlola isigulane esingumuntu omdala ongowesufazana amehlo abantu bayaxhwayisws ukuba bayehlola amehlo ezibhendlela uma bengezwa kuhle.

Amakilinika kumbe izibhedlela ziyandise ukuba lezihlalo laoho okuhlalakhona abantu besamelele odokotela kumbe besamelele ithuba labo lokuthi bangene bathole usizo ababe beludinga.

Indlu yokulaphela izigulane ependwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka loluhlaza okwamahlamvu. Kulabantu phandle abamelele ukusizwa ngomongikazi.

Ezibhedlela kumbe emakilinika, kwandise ukuthi bengakavuli, bengakaqalisi ukusebenza, behlanganele labanye babo abasebenza labo, bakhulumisane ngendawo ezidinga abantu, kumbe ngokuthi bazosebenza njani ngalolo suku.

Izibhedlela zandise ukuba zinkulu .Njalo indawo ngendawo iyabe ilebizo layo ukuthi lapha kwenziwa into enje kumbe kwenzakala into ezinje. Kulalapho okuhamba khona abantwana ,kubelalapho okuhamba khona obaba ,kubelalapho okuhamba khona omama.

Izibhedlela zandise ukuba lezimota esizazi ngokuthi ngama ambulance ezithatha abantu abagulayo loba abasengozini zibase esibhedlela ngokukhulu ukushesha.

Umfanekiso lo uveza abantu abasesibhedlela abahleziyo ezitulweni bemelele ukubona odokotela kumbe abasebenza emtholampilo ukuze bathole usizo.

Amakiliniki ayandise ukuba lamabhakane abhalwe amabizo akhona ukwenzela ukuthi abantu bebone ukuthi leyi yiclinic bengalahleki kumbe nxa belayela abanye abantu bengalahleki bengazi lapho abayakhona

Omongikazi balungisa amajekiseni okuhlaba abantwana ukuze bephephe bevikelwe ezifweni eziningi esezigcweleyo.

Indawo ezinengi zilamabhakani phandle akhombisa abantu abadlulayo ukuba leyi yindawo indawo yani kwenziwani njalo sikhathi bani izibhedlela izikolo kumbe amawofisi andise ukubhalwa ngaphandle

Owesifazana ogqoke ijazi elimhlophe ohlola umntwana amehlo. Izibhedlela ezinengi zandise ukuba labodokotela abakhangela ngamehlo ikakhulu abantwana ngoba yibo abandise ukubulawa ngamehlo nxa besese bancane.

Umongikazi ogqoke okubomvu phansi laphezulu lejazi elimhlophe, uhlola ubaba ogqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka i"BP"

Ezibhedlela abantu bayaxwayiswa ukuba badle ukudla okuvikela imzimba emikhuhlaneni. Izithelo lezi zigoqela amabhanana, ama orentshi, amatamatisi kanye lokunye njalo okunengi okutshiyeneyo.

Emtholampilo ikhona imtshina esihlola umkhuhlane lowu abawuthi Yi BP , umuntu kuyafaka ingalo yakhe kulowomtshina umongikazi akhangele umtshina abe setshele ke isigulane ukuba I BP yakhe ikhwelile kumbe iphansi

Odokotela bonke labomongikazi bonke abasebenza ezibhedlela bahamba emayunivesithi bayakufundela ukuba ngomongikazi bayafunda ngemikhuhlane lokuthi imikhuhlane yakhona ilatshwa njani.

ezibhedlela uma kulomuntu ogulayo okumele ahlinzwe ukuze bekhiphe umkhuhlane omongikazi labo dokotela bandise ukusebenzisana ukuze ogulayo aphephe athole ukusila

Omongikazi ezihedlela bandise ukuqala bahlale phansi lomuntu ozohlolwa umkhuhlane bakhulumisane laye ukwenzela ukuthi akwanise ukwamukela isimo sempilo uma sokuphenduke impendulo yokuhlolwa kwakhe.

Abantu abadala abanengi ma bekhula bandise ukubanjwa ngumkhuhlane wamathambo. Umkhuhlane lowu uyenza kubenzima ukuhamba kumbe ukubamba izinto.

Amaphilisi atholakala ezibhedlela kumbe emakhemisi kumbe lapho okuthengiswa khona imithi andise ukuhlukana ehlukaniswa yindlela asebenza ngakhona kumbe imbala lobuncane kumbe ubukhulu bawo.

Abantu abasebenza emtholampilo kumele bagqoke impahla ezibavikela emkhuhlaneni, lezo mpahla ngezifana lesifonyo, amaglavisi kanye le ngwane eyokuvala ikhanda.

Izikolo zandise ukuba lamalanga lapho okuhlangana khona ababalisi labazali babantwana abafunda esikolo bekhulumisane bebonisane langokwenza kahle kumbe ukwenza kwabantwana lalapho okumele bakhuphuke khona.

Odokotela njalo bayakwanisa ukuthi bengabona ukuba umuntu ulomkhuhlane kumbe into ekhulayo emzimbeni wakhe abakwanisa ukuyikhipha, bayamhlinza umuntu bamthunge njalo aphile sebekhiphe umkhuhlane .

Udokotela owesilisa ogqoke iyembe emhlophe lejazi elimhlophe uhlola isigulane esingowesifazana umkhuhlane wenhliziyo.

Kubalulekile ukuba abantu bayohlolwa igazi, behlale bekwazi ukuba bayagula kumbe abaguli ngoba kulamagcikwane ahamba ngegazi umuntu uyahlala lawo umkhuhlane engakwazi ukuthi ulawo.

Owesilisa uhlezi etafuleni elimhlophe, elileluba eliluhlaza. Kukhanya ingathi uthwele okunengi emcabangweni.

Abemtholampilo ababili abagqoke imbala eluhlaza okutshiyeneyo bahlola umntwana amehlo sokungenzeka ukuba umntwana lowu ulenkinga yokubona.

Emalebhu kwandise ukuthi izigubhu ezinengi zibe zibhaliwe ukuthi lokhu okulapha kuyini okulaphana kuyini ukwenzela ukuthi abantwana benganathi ngoba akhona amanye amakhemikhali ayabe ekhanya engathi ngamanzi kodwa engasomanzi.

Emalab kumbe emakhemisi kukhona okunye asebakwenzayo okungamanzi uyakufaka lapha okufaka khona kuyatshintsha umbala kutshengisa ukuba uyagula kumbe awuguli

Uma umuntu egula kwesinye isikhathi bayamcela ukuba afake imininingwana yakhe emagabheni ayiphiwa esibhedlela. Isibhedlela besesithatha leyo mininingwana iyekhangelwa ema lab ukuba umuntu angabe ebulawa yiwuphi umkhuhlane .

Emalebhu kulemitshina eminengi yokuhlola izinto. Kulomunye umtshina ohlola yonke into ukwenzela ukuba ubone ukuba lento iyabe ilamajemusi amanengi okungakanani.

Itechnology ekhona kulezinsuku iyavukele owesifazana ukuba ahlole ababone ukuba ukhulelwe yini kumbe akakhulelwanga lokhu kwenza kubelula kowesifazana ukuze angaboni ngesisu kodwa ehlale ekwazi.

Abantu abasebenza lemithi, lapho okuhlolwa khona imikhuhlane, bandise ukuba lonanzelelo olukhulu, ngoba kungaphambaniseka into ezinengi, ngakho bahlala beqaphele.

Amalab kumbe lapho okulungiswa khona imithi ethengiswa emakhemisi kumbe etholakala ezibhedlela zandiswe ukuhlala zihlambulukile ukwenzela ukuthi zenze izinto ezihlambulukileyo

Ezibhedlela kwandise ukuba lemitshina yokuhlola igazi. Igazi lomuntu bayalihlola bakhangelisise badingisise ukuthi umkhuhlane kumbe isifo singabe sisukela ngaphi.

Zonke izibhedlela zilendawo lapho okuhlolwa khona imililingwana yabantu ukuze kubonakale ukuba umuntu uhlutshwa yini bayathesta leyo mililingwane ngaphansi kumunye umtshina abawubiza ngokuthi yi microscope.

Abempilakahle bayaqonqosela ukuba owesifazane okhulelweyo ehambe emtholampilo bayehlola ukuthi umntwana ukhula kuhle njalo akulanto evimba ukukhula komntwana kumbe imikhuhlane engamhlasela esasesiswini.

Emakhemisi kumbe ezibhedlela amagabha wokufakela imithi andise ukuhlukana ubukhulu kumbe ubuncane amanye makhulu amanye mancane kusiya ngokuthi umuntu kumele athathe isilinganiso esingakanani.

Ikhabothi encane emnyama eleshelufu elemithi lamabhakede amaphilisi awokulapha imikhuhlane lama-injection.

Indlu encane eyokuhlolela imikhuhlane elewindi elivuliweyo. Emdulini kulamabhakane kulowesifazane ogqoke ibhibhi eluhlaza okwesibhakabhaka.

Odokotela abakhangela mayelana labantwana abancane ezibhedlela bayandise ukuba lesineke lothando labantwana ngoba kuyikho okuqakathekileyo uma umuntu ekhangela mayelana lempilakahle yabantwana.

Endaweni ezisemaphandleni abezempilakahle bajayele ukuhamba besenza amakiliniki ukuze abantu abakhulelweyo benelise ukubhala izisu zabo.

Ezibhedlela ezinengi kulamagumbi lapho okulala khona abantu abagulayo. Kwesinye isikhathi umuntu uyabe egula okokuthi kumele ahlale emtholampilo ukuze bakwanise ukumnakekela.

Esibhedlela kumbe emakilinika kulengatsha ezikhangela ngabomama abakhulelweyo, omama laba balalapha abahlala khona bebodwa balabodokotela abakhangela bona kuphela.

Isakhiwo esakhwe ngezitina ezibomvu kwathi emafasiteleni kwaba lombala omnyama lamafasitela apendwe ngokumhlophe, yindlu yokwelaphela izigulane.

Umkhankaso wezempilakahle yabantwana. Omama bakhona baze ngobunengi labantwana babo ukuze bathole usizo abantwana babo bavikiselwe emikhuhlaneni.

Owesifazana obobothekayo ogqoke isigqoko esibomvu loku mhlophe ophethe usana oluthandelwe ngethawulo emhlophe, ungathi usanda kubeletha.

Ezibhedlela kulokunye okusetshenziswa ngomongikazi ukuthwala izinto abafuna ukuzisebenzisa sokungathwala amabhanditshi kumbe imithi kulamaviri okuyitafula kwakhona bayakufuqa baze bayefika lapha abayakhona.

Kulethuluzi elihlala lithwelwe ngomongikazi labodokotela beligaxe entanyeni leli thuluzi ngelokuhlola ukuba inhliziyo yomuntu iyatshaya yini bahlala beyithwele ngazozonke izikhathi.

Ezibhedlela, ikakhulu kubodokotela bamazinyo, kwandise ukuba lezitulo ezihlalwa ngogulayo. Lesisitulo siyakwanisa ukutshintsheka, ukuthi siyephezulu kumbe siya phansi, njengokufuna kukadokotela, ukuze akwanise ukufinyelela isigulane.

Odokotela labomongikazi bayabe belemitshina yokuhlola kumbe yokuzwa ukuba inhliziyo yomuntu isatshaya yini, leyi mitshina bahlale beyigaxile entanyeni zabo

Amajekiseni wonke atholakala ezibhedlela andise ukubuya egoqiwe ukwenzela ukuthi ebevikelekile ehlanzekile njalo uma ijekiseni ingagoqelwanga umongikazi akayisebenzisi uyayilahla.

Izibhedlela zilemitshina yokuba umuntu engaba sengozini yemota kumbe angabalomkhuhlane wamathambo, ehluleke ukuhamba ikhona imitshina emncedisayo ukwelula amathambo aze akwanise ukuhamba.

Ezibhedlela kulemitshina lamathuluzi amanengi eyaziwa ngodokotela kumbe omongikazi kuphela ukuba ngeyani. Omunye umuntu usengayikhangela azibuze ukuba yikuyini khona lokhu kodwa bona bayabe bekwazi ukuba kusebenzani, njani njalo nini

Izibhedlela zilezitulo ezilamavili ezokuthi uma kufike isigulane esidinga usizo khonapho khonapho bamfaka kuleso situlo bamphangisele bamfuqe aze ayefika lapho okumele ayekhona athole usizo

Umuntu obulawa ngamazinyo ulakho ukuya kudokotela okhangela ngokwamazinyo bafike bemhlole ukuthi inkinga ingabe ingaphi uma engasayelapheki bayamfaka amanye amazinyo.

Ezibhedlela kulemitshina eminengi lamathuluzi amanengi. Lokho kufakwa endaweni zazo eziqondileyo ukwenzela ukuthi kungabi ngoba kungelula ukutholakala njalo kudula.

Abezempilakahle labakhunkuli sebathola indlela zokwenza impilo zabantu abagogekileyo zibe lula sezikhona njalo inyawo ezixhunywayo, ezigqokwayo ngabantu abangela nyawo.

Isitulo esilombala oluhlaza okwesbhakabhaka lokumhlophe. Kulethekhinoloji yokuthi udokotela ma elapha umuntu amazinyo, ebebona ngaphakathi komuntu.

Amathuluzi kumbe imitshina esetshenziswa ngodokotela ezbhedlela yandise ukuba lendawo lapho ezfakwa khona. Kwesinye isikhathi iyafakwa emabhokisini akhona kumbe emakhabothinini.

Kwezempilakahle kulembhaxa ekhangela ngamazinyo. Kulabodokotela abahamba besiyafundela ngokukhangela ngokwamazinyo. Basebenzisa imitshina lamathuluzi ahlukeneyo lalawa asetshenziswa ezibhedlela ezinkulu.

Izigelo ezisetshenziswa ngodokotela ezibhedlela . Ziphosa zifanane lezigelo ezisetshenziswayo ukugela amakhanda abantu. kodwa imsebenzi yangkhona iyabe itshiyene iloba zifanana ma uzikhangele .

Itafula elilama dirowa amanengi elidonswayo ngoba lilamaviri. Lisetshenziswa ezibhedlela ukufakela into ezitshiyeneyo kwezinye indawo bafaka amagilovisi kwezinye bafaka amathulusi kumbe amaphilisi.

Isigodo sensimbi esiphiwa okhubazekileyo kumbe olimele unyawo. Lesi sigodo siyancedisa umuntu ukuthi angakhubeki kumbe angawi ngesikhathi esazama ukuhambahamba elimele.

Ezibhedlela kulemtshina esebenza ngethekhinolojiekhangela emzimbeni womuntu ubone ukuba uhlupho lwakhe lungaphi njalo lokuthi angasizakala njani ngayiphi indlela.

Izibhedlela ezinengi zilemitshina eminengi omongikazi bayabe beyazi ukuthi lo umtshina ngowo kwenza lokhu lo umtshina ngowo kwenza lokhu umuntu ongakwaziyo ngeke ecabangele ukuthi lo umtshina wenzani.

Kuyafika kwesinye isikhathi ukuba umuntu agule angakwanisi ukuzidlela ngomlomo esibhedlela bamfaka okunye okuthiwa yi diriphu okungena ngomthambo wegazi ukuze umuntu angalambi.

Odokotela ezibhedlela balemitshina yabo, lamathuluzi abawasebenzisayo angatholakali yonke indawo, ngoba esetshenziswa ngodokotela kuphela. Aqakathekile lawo mathuluzi.

Ezibhedlela odokotela balemitshina yabo abayisebenzisayo ukwelapha kumbe ukuhlola kumbe ukucwayisisa bathole ukuba umuntu engaba ebulawa yini

Kulezinsuku kubalulekile ukuthi umuntu akhangele umzimba wakhe angakhuluphali kakhulu. Kulemitshina yokujima evuma ukuthi uyigade njengontshelelezane utshove.

Amaphilisi atholakala ezibhedlela adise ukuhlukwana umpala lokuhlukana ubukhulu kumbe ubuncane. Lawo maphilisi umuntu uma ewaphiwa, uwaphiwa aphiwe lemilayezo ukuthi asebenza njani lokuthi uwanatha nini.

Amanye amaphilizi atholakala ekhemisi ayancedisa umuntu olegazi elilula kumbe abantu labana abathi bengalimala bophe kakhulu amaphilizi lawo ayayenza igazi labo lijiye.

Ichena lilapha into ezinengi. Ichena njalo liyasetshenziswa ukwenza imithi yokugcoba isikhumba ukwenzela ukuthi sibe butshelezi. Kwesinye isikhathi ichena lisetshenziswa ukwenza imithi eyabantu abalomkhuhlane wetshukela.

Imikhuhlane eminengi kulezi insuku sisilamaphilisi akhona ancedisa ukuba abantu abalomkhuhlane lowo beqhubeke bephila bengezwa buhlungu. Amaphilisi lawa ayatholakala emakhemesi kumbe ezibhedlela.

Omongikazi ezibhendlela kumbe odokotela balamaphilisi abancedisayo ukuba ma sebekhathele kumbe sebediniwe benganiki izigulane amaphilisi angayisiwo. Lokhu kuyabenza baqaphelisise.

Esibhedlela kwesinye isikhathi kuyake kube lesigulane esingakwanisiyo ukuzidlela bayasifaka emtshineni umtshina lowu uyangenisa ukudla kodwa kungamanzi emzimbeni ukuze isigulane singalambi.

Amajekiseni amanengi aqalisa eyimpuphu kulamanzi akhona ahlanganiswa lawo andubana ahlatshwe umuntu ayabe esemagabheni amancane avaliwe ngci ukwenzela ukuthi kungangeni umoya.

Kulamaphilisi atholakalayo emakhemisi kumbe emtholampilo lawo maphilisi aphiwa abesifazana abakhulelweyo amaphilisi lawa ayancedisa umntwana ukuba akhule kahle esiswini engasweli lutho.

Emakhemisi akutholakali amaphilisi kumbe amajekiseni kuphela. Ikhona eminye imithi egcotshwayo ikakhulu ngabantu ababulawa yimikhuhlane ephambanisa isikhumba kumbe ijwabu.

Umkhuhlane wamadlala ulamaphilisi kumbe umuthi ofafazwa phakathi komlomo. Amaphilisi wakhona andise ukwenza angathi yisiwiji.

Emakhemisi imithi eminengi itshiyene. Itshiyena izigubhu njalo itshiyane langombala. Umuntu kwesinye isikhathi uyakwanisa ukuba esekhohlwe ibizo kodwa ekwazi ukuthi igabha alidingayo lilombala onjani njalo libhalweni.

Umuntu uma ephiwa amaphilisi esibhedlela kumbe ekhemisi uyatshelwa ukuba amaphilisi unatha amangaki ngasiphi isikhathi njalo uma kutheni akaphombi ukuwasebenzisa njengokutshelwa likhanda lakhe.

emakhemisi kulamaphilisi athengiswayo awokufaka emanzini angahlambulukanga amaphilisi lawa awancedisa ukuba amanzi ahlambuluke ngoba ebulala ama jemusi

Emakhemesi kwandise ukuthengiswa amaphilisi abesifazana abancedayo uma bezama ukuthola abantwana. Lawo maphilisi ayabe enganathwayo.

Umkhuhlane wokukhwehlela ngumkhuhlane owandise ukubamba wonke umuntu, kodwa kulezinsuku ama chemistry alayo imithi yokukhwehlela umuntu uyawunatha kusasa lokhu uvuka esephilile

Amajekiseni amanengi atholakala emambodleleni amancane. Umongikazi uyawukhipha lowo muthi ngenarithi eyabe isejekisenini ebesehlaba ogulayo.

Amaphilisi amanengi ayabe esemakhemisi ayandise ukuhlukana imbala. Amanye ayabe elembala ekhangayo ekhanya angathi ngamasiwiji kodwa ayabe engaso masiwiji.

Ensukwini zanamuhla ikhona imithi egcotshwa ngabesifazana. Leyo mithi iyabe ihloliwe ngabezempilakahle ukuba ilungele na ukusetshenziswa ngumphakathi.

Emakhemisi akhona amaphilisi athengiswayo, anathwayo loba umuntu engaguli lawo maphililsi ngawokuqinisa umzimba lokuthi umuntu engaphombu kuhlaselwa nje yimikhuhlane.

Ngomnyaka ka2019 kukekwaba lomkhuhlane okuthiwa yi Covid 19. I COVID 19 leyi ibingani ngumkhuhlane wokukhwehlela. Imithi yakhona isitholakala emakhemisi njalo iyahlatshwa njengejekiseni.

Ensukwini zanamuhla abantu sebethwala nzima ngemikhuhlane ebamba ijwabu ngoba kukhona imithi erhengiswayo emakhemisi kumbe ephiwa ezibhedlela eyokugcoba ijwabu ukuze umuntu engabi elunywa

Ensukwini zalamuhla siminengi imithi ethengiswayo etholalakala emakhemisi , imithi yamehlo itholakala khona eyokuthontisela amehlo .

Uma umuntu engena emakhemisi imithi yabantwana uhle uyibone ngoba ziyandiswe ukufakwa umfanekiso womntwana kumbe umfanekiso womntwana lomzali

Umkhuhlane wokukhwehlela ulatshwa ngendlela ezinengi ezehlukeneyo abanye sebengabilisa izihlahla kumbe besebenzise umuthi wesintu kumbe bethenge umuthi wokukhwehlela otholakala emakhemisi.

Amaphilisi kumbe imithi ephiwa osana kumbe abantwana abancane iyandise ukutshiyana kakhulu leyabantu abadala. Abantwana balemithi yonke ethengiswa emakhemisi.

Kuleminye imikhuhlane eyamehlo eyandise ukuthi ihambe ngosendo isehla lezizukulwana kodwa kulezinsuku zokulemithi yamehlo ethengiswa emakhemisi imithi leyi ungayithenga uyayithontisela emehlweni umuntu eqalise ukubona kuhle.

Igabha lamaphilisi elikhanyiselayo elinamathiselwe iphepha elibomvu lilamaphilisi awabantu besifazana asebekhulile abangasangeni esikhathini.

Umuthi olombala ophakathi laphakathi kokuba mhlophe lokuba bomvu ohlolisisiweyo ogcotshiswa ngabesifazana ukwenzela ukuthi ubuso babo bube butshelezi.

Amaphilisi amanengi andise ukuba lembala ehlukeneyo njalo ayabe asezikhwameni ezingavulekiyo ngoba angangenwa ngumoya kumbe atshaywe ngumoya awasasebenzi.

Lapho okuthengiswa khon'imithi kwandise ukuba lemithi yonke, wonke umhlobo ongabe usuwudinga ungawuthola. Uyathola umuthi wokulapha izinyo, umuthi wokulapha ikhanda, umuthi wokulapha inyawo, loba yiwuphi umuthi ongabe uwudinga.

Igabha elimhlophe elilesivalo esibomvu, esilamabala abhalwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Leligabha ngelamaphilisi awomkhuhlane wamathambo.

Amagabha amathathu alezivalo ezibomvu elinye igabha limhlophe elinye lilombala olithanga lamabhoki amanengi amhlophe alombala obomvu lokuluhlaza okwesibhakabhaka.

Amakhemisi andise ukuthengisa imithi yabantwana yokukhwehlela. Imithi leyi iyabe ingababi, iyabe ingathi luluju kumbe litshukela.

Ibhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala amancane alombala omnyama. Lelibhokisi ngelokufakela umuthi wokuthontisela emehlweni.

Emakhemisi kwandise ukuba lemithi etshiyeneyo, kuleminye imithi eyenziwa ivele ilande ukuba ngeyabantwana , besoku siba lemithi eyenziwa ingeyabadala, eyabantwana yandise ukufakwa itshukela mbijana ukuze ingababi.

Ibhokisi elimhlophe elifanekiswe umama ophethe usana libhalwe ngamabala alombala oluhlaza okwesibhakabhaka . Kutshengisela njalo ukuthi lumuthi ngowokuncedisa usana ukuze lukwanise ukukhipha umoya.

Ensukwini zalamuhla kukhona okunye ukudla esikudlayo ema femu okungalungiselelwanga imizimba yethu lokhu ukudla kwenza izilonda emathunjini abazibuza ngokuthi ngama ulcers emtholampilo.

Kwesinye isikhathi umuntu ulakho ukuba legazi elilula abakuthi yikuswela i ayoni abezempilakahle. Umuntu uyathola amaphilisi aqinisa igazi lakhe ekhemisi kumbe emtholampilo.

Aphilisi amanengi andise ukubaba emlonyeni kodwa ayisiwo wonke amaphilisi ababayo akhona amanye amnanjana okokuthi ungawanika umntwana omncinyane ukuthi awamumuze njengesiwiji.

Ibhokisi lamaphilisi elimhlophe, elibhalwe ngamabala amnyama. Lilamaphilisi awokulapha umkhuhlane wetshukela. Amaphilisi lawa athengiswa emakhemisi.

Amakhemisi amanengi athengisa amaphilisi ayabe elembala eminengi etshiyeneyo. Kusenzelwa ukuba nxa kulomuntu ongakwaziyo ukubala ehlalekwazi ukuthi yena amaphilisi awanathayo angumbala onje.

Abezemtholampilo sebayenza amaphilisi awokufaka emanzini ikakhulu ma uthethe amanzi endaweni engahlambulukanga njengezifuleni kumbe emachibini. Amaphilisi lawa uyawafaka besekusifa ingcekeza yonke lamagciwane ukwanise ukuwasebenzisa.

Ukunakekela amehlo kubalulekile kakhulu ngoba imikhuhlane ehlasela amehlo isiyandile kakhulu emakhemisi ikhona imithi ethengiswayo eyokulapha amehlo

Amabhokisi ahlala amaphilisi avame ukuhlukahlukana imbala ukwenzela ukuthi umuntu odinga amaphilisi lawo abekwazi ukuthi into ayidingayo injani njalo engalahleki ma eyidinga.

Amaphilisi atholakala ezibhedlela ayebe semabhokisini abhalwe ngamabala elembala etshiyeneyo, ukwezela ukuthi umuntu akwanise ukubakwazi ukuthi amaphilisi awadingayo kumbe awanathayo yiwaphi.

Ibhokisi elilombala olithanga lobomvu elilamaphilisi awabantu abashotelwa ligazi amaphilisi lawa athathwa ngabantu abalegazi elincane nxa kuyikuthi abatholi ezinye indlela zokuthi igazi libe linengi emzimbeni

Udokotela ugqoke ijazi elimhlophe ukhuluma lesigulane sowesilisa nxa ekhuluma laye uyabe ekhuluma laye ebhala phansi izinto ezikhulunywa yisigulane ukwenzela ukuthi abekwazi umnika wuphi umuthi.

Abantu abanengi abahlezi phansi ezitulweni zokubaza, bagqoke amajazi amhlophe emuva kulesigubhu esikhulu esokufakela amanzi.

Kwelakithi eZimbabwe sokugcwele izibhedlela ezikhangela mayelana ngomkhuhlane wengqondo. Abantu bayaxwayiswa ukuba bazinakekele kumbe bengabona umuntu ongasaphilanga kahle ngokwengqondo bamuse kuleso sibhedlela ayethola usizo masinyane.

Emagumbini okukhangela abantwana abancane ababelethwe isikhathi singakafiki kwandise ukuba labomongikazi abatshona khona bekhangela loba yiluphi utshintsho oluncani olungaba khona.

Abazali bayaqonqoselwa ukuba benakekele abantwana babo. Abantwana bengadabukisi njalo bangabanjwa yimikhuhlane abazali babo besakhona beyenelisa ukubahambisa ezibhedlela kumbe bathole usizo mayelana ngabantwana babo.

Abempilakahle bandise ukusebenzisa abantu abatsha ukuba bangene emizini beyenza imikhankaso yokufundisa izakhamizi ngempilakahle yabantwana lokho kuyenza abantu belalele ngoba bebona abantu abatsha abase lamandla wokubhoda behambela izinto lezi

Esibhedlela uma umuntu engabeletha usane isikhathi singakafiki luyafakwa egumbini lapho okuhlala khona abanye abantwana abafanayo. Lokhu bakwenzela ukuthi bakwanise ukumhlola loba ngasiphi isikhathi.

Ibhakane eliluhlaza okwesibhakabhaka elibhalwe ngamabala amnyama likhuluma ngokufundisa abantu ukuze bakwanise ukufundisa abantu mayelana ngomkhuhlane wengqondo libhaliwe njalo ukuba lezozifundo ziqala nini

Eminye imikhankaso yandise ukuba labantwana besikolo bayabe begqoke okufananayo bebhoda bethwele amabhakane befundisa uzulu mayelana ngalokho umkhankaso oyabe ungakho.

Kwezinye indawo amaclinika akhanyana yingakho abantu nxa behambisa abantwana babo emaclinika bayahamba bezilungiselele ukubana sebengalala lapho bevuke bethola usizo andukubana bebuyele emakhaya abo

Ibhakani elimhlophe elesigombolozi esiluhlaza esilemifanekiso yabantwana likhuluma mayelana ngocansi lokuthi abantwana bangazivikeka njalo lomkhuhlane we hiv

Ibhakane elifanekiswe owesifazana. Ophethe usana oluncane, olukhanya luzalwe isikhathi singakakwani. Owesifazana lo ufake iqhiye ebomvu. Ibhakane leli likhuluma ngokukhangela abantwana, abagulayo.

Izibhedlela nxa zisenza umkhankaso wezempilakahle zandise ukubhala amabhakani befake imifanekiso lokuthi bayenza ngani, lokuthi umkhankaso unini njalo uphela nini.

Emtholampilo kuyenzakala ukuba umama abelethe isikhathi sakhe singakafiki uma kwenzakala into enjalo umntwana uyafakwa embhedeni wakhe wamaglazi afakwe ku oxygen ukuze aphephe asinde.

Abantwana besikolo bagade ibhasi ebhalwe ngamabala alithanga. Ibhasi imhlophe sebengabe besiya emdlalweni yenyawo kumbe imidlalo yokuhlanganela labanye abantwana.

Omama abalabantwana basezingeni lemfundo ephansi bayaxwayiswa ukuba bahambise abantwana ezibhedlela ngoba bebancani njalo bephangisa ukubamba imikhuhlane eminengi esimemethekile.

Ibhakane elifanekiswe owesifazana lowesilisa abasakhulayo likhuluma mayelana ngocansi langokuzivikela langokuxazilula ingxabano.

Ibhakane elifanekiswe abantu abathathu abapendwe ngembala etshiyeneyo ,amabhakane ezibhedlela zabantwana andise ukuba lembala ehluke hlukeneyo njalo echazayo emehlweni.

Owesifazane uvale amakhala ngesifonyo ugqoke ijazi elimhlophe lamaglovisi ,Kulowesifazane okhulelweyo olele embhedeni abamhlolayo

Ibhakane eliluhlaza elibhalwe ngamabala amnyama elifanekise owesifazane ogqoke okubomvu. Likhuluma mayelana lokufundisa langokuhlomisa abantu ngokunakekela abantwana.

Ibhakane elibhalwe ngamabala amnyama elilomama ogqoke into ezibomvu obambe umntwana ugoqelwe ngengubo ebomvu. Umama lowu ulenwele ezinkulu.

Ukuba ngudokotela wabantwana kufuna umuntu olesineke njalo olenhliziyo enhle ngoba abantwana befuna ukubanjwa ngonanzelelo langokubekezelelwa okukhulu.

Abantwana ezikolo bayafundiswa ukuba bayenze njani kungaba lomlilo kumbe kungaqalisa ukutsha izakhiwo lapho abayabe bekhona. Imfundiso le iyabancedisa ngokuya ngokuya ngoba bayabe sebelalo ulwazi mayelana lemlilo.

Emalebhu abantu abahlola imininingwane yabantu ukuba ilemkhuhlane kumbe ayila mkhuhlane, bayabe begqoke impahla ezibavalayo kusukela enkanda kuzele kuyefika emazwaneni ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungatholi indawo yokungena becine sebegula labo.

Udokotela ugqoke ijazi elimhlophe uhlola owesifazana okhulelweyo ukuze abone ukuba umntwana ukhula ngendlela okumele akhule ngayo yini. Uma engakhuli kahle owesifazana uyaphiwa amaphilisi okumncedisa.

Owesilisa ogqoke iyembe eluhlaza okwesibhakabhaka ophethe umtshina wokuhlola omama abakhulelweyo. Umtshina lo uyenza bekwanise ukubona phakathi kwesisu, bebone ukuba umntwana ukhula kuhle yini

ezibhedlela kulembheda elamavili leyi imbheda yandise ukuthwala izigulane ezibuye lama ambulence kumbe izigulane ezifike zingasasakwanisi ukuzihambela ngezazo inyawo

Udokotela obothekayo ogqoke iyembe eluhlaza okwesibhakabhaka lejazi elimhlophe , endlini emhlophe elezinto ezimhlophe nke.

Abantu abane abasebenza esibhedlela kumbe emtholampilo, abagqoke ezimhlophe lamagilavisi awokuvikela izandla zabo emikhuhlaneni.

Amakhemisi njalo alayo imithi eyabesifazane abafuna ukuzinakekela. Leyomithi iyabe ihloliwe bayayigcoba. Sengathola umuthi wokuthi azihlube abebutshelezi kumbe umuthi wokugeza nje kuphela.

Emakhemesi kulemithi eminengi ehlukeneyo. Kwesinye isikhathi bayiqoqa imithi leyi ngokuthi lo ngumuthi wani, lomuthi wokulapha ini, iyabe ihlukene imbala, ihlukene njalo ngamabhokisi.

Amakhemisi lezinsuku ayandise ukuba layo yonke imithi engadhingwa ngumuntu. Usungafika udinga umuthi wesifuba kumbe owekhanda kumbe owokukwehlela, uyawuthola ngoba amakhemisi elawo wonke.

Emakhemisi kuleminye imithi umuntu angakwanisiyo ukuyithenga uma engelancwadi kadokotela leyomithi iyabe ifuna incwadi kadokotela kungenxa yokuthi iyabe iqine kakhulu kumbe umuntu engayisebenzisa kubi iyabe iyingozi

Amakhemisi ayandise ukuba lamabhakane phezulu komduli .Amanye ayabe ephansi ekhombisa abadlulayo kumbe abadinga ikhemisi ukuba bangena ngaphi bengalahleki.

Ibhakane eluhlaza okwesbhakabhaka elikhulu litshengisa ukuthi indawo yikhemnisi njalo yenza izinto ezimayelama lezempilakahle.

Endulo abantu bebebulawa ngamehlo baze bacine sebeyiziphofu kodwa ensukwini zalamuhla ikhona imithi eminengi njalo etshiyeneyo ethengiswayo kuma Chemistry eyokuthontisela emehlweni

Abantu abatsha uma befuna ukusebenza emakhemisi, bayakuhambela esikolo bekufundele ukuze bengaphambanisi imithi eyabantu abayidingayo emakhemisi.

emakhemisi kuthengiswa imihlobo yonke yemithi kuyatholakala imithi yamehlo eyamadolo abahlungu eyekhanda imithi ye BP yonke nje imithi umuntu angabe eyidinga lamajekiseni kuyatholakala

Omongikazi labodokotela balesikhathi lapho abahamba khona ngomuzi ngomuzi behlaba abantwana abancane amajekiseni okubavikela emkhuhlaneni ehlasela abantwana abancane.

Izibhedlela zonke kumbe amakilinika zandise ukuba lemota eziyabe zibhalwe ibizo laleso sibhedlela ezilabatshayeli bakhona abasebenza ngokuthwala abantu abagulayo kumbe abantu abalimeleyo.

Ikhemisi ethengisa imithi ibhalwe ngamabala aluhlaza alebhakani elikhulu ukwenzela ukuthi umuntu loba athutsha ngayiphi indawo ayibone angalahleki kulemota eme phambili kwe khemisi.

Amakhemesi andise ukuba lemota zakhona eziyabe zibhalwe ibizo lalelo khemisi . Imota lezi zisebenza ukuthwala amaphilisi ziwaletha ekhemisi

Owesilisa ogqoke ibhulugwe eliluhlaza okwesibhakabhaka lejesi eluhlaza elombala olithanga lomnyama ungena ekhemisi uyadinga umuthi.

Indawo eznengi okuthengiswa khona imithi, kumbe amaphilisi, kumbe into ezolokwempilakahle phakathi zandise ukuhlambuluka ngoba akumelanga indawo ezinjalo zebe lengcekeza.

Amakhemisi aseyandile ensukwini zalamuhla lapho okhona khona kule khemisi okutsho ukuthi abantu abasabulaya yimikhuhlane njengakudlala kungakabi lama khemisi athengisa imithi elapha imikhuhlane eminengi

Ezibhedlela kumbe emakhemisi kumbe ezindaweni ezikahulumende kuyandise ukuba lamanzi aphiwa abantu abafikileyo endaweni. Amanzi lawa ayabe hlambulukile engawokunatha.

Amabhokisi amane. Elakuqala lilombala olithanga lomhlophe, elesibili libomvu lilombala olithanga libhalwe ngamabala amhlophe, elesithathu limhlophe libhalwe ngamabala aluhlaza elesine lilithanga liphinde libemhlophe.

Emikhankasweni eyenziwayo kwezempilakahle bayandise ukubuza uzulu kumbe bedinge izixwayiso. Abantu bandise ukukhuluma izikhala zabo kumbe befake imbono abayabe belayo.

Kulezinye inhlanganiso ezomhlaba wonke eziwjayele ukuhamba zinika abantu ukudla i kakhulu imizi elabantwana abangani bayaswela bayaphiwa imphuphu kumbe ama futha

Uma kusenziwa imkhankaso kwandise ukuba letende elikhulu lapho okuhlala khona abantu ukuze bengatshiswa lilanga besizwa lokho abayabe belande ukuzofundiswa mayelana lakho.

Uma kulemikhankaso kumbe kufundiswano ngemikhuhlane esibhahile abantu bandise ukubhala phansi ukwenzela ukuba beqaphele kumbe benanzelele izinto ezenzakalayo.

Uma kusenziwa imikhankaso kwandise ukuba lezikipa ezigqokwa ngabantu abayenza lowo mkhankaso, ukwenzela ukuthi abantu abadinga usizo bakwanise ukuba bona masinya bengalahleki.

Isikipa esibomvu esibhalwe ngamabala amakhulu alombala omnyama. Lesi sikipa yisikipa somkhankaso esibhalwe ukuba umkhankaso lowu ungabe ungowani.

Uma umuntu esiyahlolwa umkhuhlane we"BP" bengathola ukuba i"BP" yakhe iqansile bayamlayela lapho angathola khona amaphilisi angamsiza. Kwesinye isikhathi bayamnika uma belawo.

Empilakahle kulezikali zokukhangela ukuba umuntu angabe esinda okungananani uma umuntu esesinda kakhulu bayamnika ibhuku elibhaliweyo ukuba adle ukudla okunjani.

Uma abezempilakahle besenza imikhankaso yokufundisa abantu ngezempilakahle kumbe ngemikhuhlane esiyandile ezweni. Abantu bandise ukuhamba ngobunengi babo ngoba befuna ukubakwazi ngemikhuhlane njalo babekwazi ukuthi bazivikela njani kuleyomikhuhlane.

Ohulumende bamazwe amanengi bandise ukwenza umkhankaso kumbe imikhankaso befundisa abantu ngomkhuhlane osumemethekile owe HIV and Aids. Abantu bayafundiswa ukubana bazinakekele lokuthi umuntu uqhubeka njani ngempilo yakhe nxa esebanjwe umkhuhlane.

Abasebenza empilakahle abagqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka ngaphezulu lokumnyama ngaphansi abanye bagqoke okuhlukeneyo bayenza umkhankaso wezempilakahle.

Kulezinhlanganiso umhlaba wonke jikelele ezikhangela mayelana labantwana sokungaba yimpilakahle yabantwana. Sokungaba zinhlanganiso ezinika bantwana ingwalo zokubhalela kumbe ukudla ..Zandise ukwenza inkankaso zifundisa abazali ngokuqakatheka kwabantwana esigabeni .

Ibhakani eliluhlaza okwesibhakabhaka elifanekiswe umuthi we covid 19 lejazi lomkhwenyana lesifonyo sokuvala ubuso ukuze umuntu azivikele.

abantu abakhanya besemfundweni yezinga eliphezulu abayenza umkhankaso wokufundisa abantu ngemikhuhlane bonke bagqoke amajazi amhlophe njalo bonke bayabobotheka

Kwezempilakale kulezimbaxa ezinengi kulabanye abahamba bengena emphakathini befundisa abantu ngezempilakahle kwesinye isikhathi bayabe besipha abantu amaphilisi

Abantwana abafunda ngezo kuthunga bayafundiswa njalo ukuthunanga imvunulo yabe sifazana umabase sikhathi lokho kuya siza abanye kuma bengela mali ngoba bekwanisa ukusebenzisa khono lokhu

Abantwana abathathu abesifazane bakhangele ibhuku kukhona abakufundayo kulelobhuku abalithole empilakahle.

Umntwana omncane ozohlolwa abamfake ibhanti lokukhangela ukuba ukhula kuhle yini. Lelibhanti lifakwa engalweni yomntwana liyatshengisa ukuthi ukhula kuhle kumbe akakhuli kuhle.

Ezibhedlela kulogaja olukhangela ngabantwana abancane. Kulalabayana abantwana abayabe bebelethwe isikhathi singakafiki. Abafuna usizo, lonakekelo olwezinga olungaphezulu. Zikhona indawo ezinjalo. Labomongikazi abakhangela ngabantwana bonalabo.

Abasifazana bayakhuthazwa ukudla ukudla okulungele imizimba yabo. Lokhu kugoqela izilimo kumbe izithelo, kwenza abasifazane bengathwali nzima uma sebefuna abantwana.

Insuku zanamuhla azisafani lensuku zasendulo lapho owesifazane ayebona ngesisu khona ukuthi ukhulelwe. Kulezi insuku zikhona izinto kumbe imitshina eyenza owesifazana abone ukuba usekhulelwe.

Omama abakhulelweyo ,balabodokotela kumbe inhlanganiso abahamba kuzo .Ukuze beyehlolwa izisu ,behlolwe lomntwana ukuba ukhula ngendlela okumele akhule ngayo. Kuyaphiwa njalo amaphilisi kumbe imithi yokumncedisa ehambweni kwakhe lokukhulelwa.

Udokotela ogqoke ijazi elimhlophe lezibuko zokubona ubhala ebhukwini lakhe ukhuluma lezigulane ezimbili ezivale ubuso ngamaqhiye.

Owesifazana ogqoke ijazi elimhlophe lebhulugwe elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka lomntwana wesikolo ogqoke iyembe emhlophe lebhulugwe elimnyama.

Ezibhedlela kulemitshina yokuhlola omama abakhulelweyo ukuze kukhanye ukuba umntwana uhleli ngendlela, kumbe umntwana uthola ukudla okwaneleyo lokuthi umntwana lokuthi umntwana ukhula kuhle yini.

Umongikazi ovale amakhala ngesifonyo uhlola omama ababili igazi bahlezi etafuleni elile lembu eliluhlaza okwamahlamvu.

Kulamaphilisi asetshenziswa ngabantu bezemidlalo ukuze bathole amandla. Amaphilisi lawa awanathwa yiloba ngubani anathwa ngabantu abayenza okwemidlalo kuphela.

Kuleminye imitshina esentshenziswa ngabantu ngabadala abakwanisi ukuzihambela bayabambelela kuleyo mtshina. Yandise ukubalamaviri ukuze bekwanise ukuhamba.

Abantu abadlala imidlalo enjenge bhola kumbe yikugijima loba yini ephathelene lemidlalo ibisa imali , balabo dokotela babo ababa khangelayo uma belimala besekudlaleni kwabo .

Abantu bayakhuthazwa ukuthi bazilolonge bazivoxavoxe ukuze baphile isikhathi eside futhi babelempilo enhle. Bayaxwayiswa njalo ukuthi badle ukudla okungcono ukuze baphile mnandi.

Owesifazana ogqoke okumhlophe phansi laphezulu uyazinanabula enakekela umzimba wakhe. Wenza lokhu abakubiza ngesingisi bethi yi 'yoga'.

Kulabanye abantu abathanda ukugijima njengendlela yokuthi begcine imizimba yabo ihlanzekile njalo ikhululekile ingabanjwanga yimikhuhlane. Kubalulekile ukuba abantu ma begijima besenza lezizinto baphephe ekulimaleni.

i technology esikhona kulezinsuku iyavuma ukuba umuntu ekhulume lodokotela wakhe esendlini yakhe bengabonananga ngenxa ye technology kwesinye isikhathi bayakwanisa ukumhlola umkhuhlane engafikanga endlini lapho angatholakhona usizo

Ihofisi kadokotela yandise ukuhlala ihlanzekile, njalo izinto ezinengi zilombala omhlophe ukwenzela ukuba babone masinyane uma sekulengcekeza, njalo odokotela bandise ukugqoka amabhatshi amhlophe.

I technology yakulezi nsuku iyavuma ukuba abantu bekhulume labo dokotela . Kumbe abantu abasebenza emtholampilo bengazange bafike esibhedlela .Bayakhulumisana udokotela abekwazi ukuthi umuntu ubulawa yini umuntu ebesehamba esbhedlela esekwazi .

i technology kulezi insuku yiyo esisetshenziswa ukuthi kubonakale ukuthi umuntu ulomkhuhlane wuphi emzimbeni i technology isebenza kakhulu ezibhedlela

Esintwini sakithi kulesihlahla okuthiwa ngucucuza. Isihlahla lesi siyenelisa ukwenza isitshebo kumbe senze umuthi wokulapha isilumo kumbe umkhuhlane wetshukela kumbe iBP.

Kulezinye izihlahla ezitholakala egangeni ezingaba ngamaluba okucecisa ekhaya. Ezinye njalo zingaba yimithi kodwa inengi lazo zitholakala egangeni

Isihlahlakazana esingathi lutshani Esincane esikhula sinabile silamaluba amhlophe alombala olithanga phakathi lesi sihlahlakazana siyayenza itiye yokwehlisa umkhuhlane webhiphi

Inengi lezihlahla ezitholakala egangeni zandise ukuba ngumuthi ziyalapha izinto ezinengi kodwa zifuna umuntu ololwazi ngezihlahla ngoba esinye isihlahla siyakwanisa ukuba ngumuthi kodwa ungasisebenzisa kubi siphinde sibe yingozi.

isihlahalakazana esilahlamvu alingeneyo esilamaluba alombala abathi yi purple ngesingisi lesi sihlahla singaba ngumuthi wokulapha, umuthi wokukhwehlela

Umkhawuzane yisihlahla esikhula sibesincane esibulala inkomo kumbe izifuyo uma zingasidla lesi sihlahla sitholakala kakhulu egangeni kumbe ezinangeni.

Isihlahlakazana esigonjolozelwe ngomumbu osuwomile kulotshani obuluhlaza phansi lezinye izihlahla ezinkulu emuva kwaso .

Isihlahlakazana esilamahlamvu amancinyane aluhlaza lomumbu emuva lebhobola elilamahlamvu achayileyo aluhlaza tshoko.

Emakhemisi umuntu uyathola imithi eyokuxubha kumbe eyokugeza amazinyo leyo mithi iyayenza umlomo unganuki lokuthi ama gems ayabe esemlonyeni afe.

ITechnology yalezinsuku isivuma ukuba imithi yesintu ilungiswe lapho okulungiswa khona imithi ibengamaphilisi abantu bengayithathi ingamahlamvu kumbe ingamaqolo kodwa bekunathe njengamaphilisi

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza amancane lesi sihlahla sesingaba ngumuthi wokwelapha izifo ezinengi siyakwanisa njalo ukuba sibe yikudla kwezifuyo.

Emakhambini esintu atholakala egangeni kulesi hlahla okuthwa lichena, ichena lisebenza into ezinengi njalo liyayenza umuthi wokugeza inwele, lowo muthi uyenza inwele zikhule kuhle kakhulu.

Izihlahla zethu ezesintu ziyayenza amafutha okugcoba ezinye njalo ziyayenza amakha anukelelayo afafazwa emzimbeni lezo zinto ziyabe ziqale zahlolwa andubana zifakwe ukuthi zisetshenziswe ngumphakathi.

Imithi yesintu iyenziwa ngezihlahla ezitholakala egangeni njalo ekwenzeni leyi mithi kwesinye isikhathi akusebenzi isihlahla sonke kwesinye isikhathi sokungasebenza amahlamvu kumbe imbaxa kumbe amaxolo esihlahla sakhona

Isihlahla selemoni yisihlahla eslomsebenzi eminengi. Isihlahla lesi abantu bayakwanisa ukusisebenzisa ukufutha kumbe babilse amahlamvu noma umntwana welemoni balinathe ukuze belaphe umkhuhlane wekukwehlela.

Inengi lezihlahla ezitholakala egangeni ziyasetshenziswa ukwenza imithi. Izihlahla lezi zifuna umuntu ozaziyo ukwenzela ukuthi engayenzi imithi ngezihlahla ezibulalayo.

Icena yisihlahla esitholakala egangeni, lasekhaya siyatholakala. Sisetshenziswa izinto ezinengi. Sesingasetshenziswa ukwenza umuthi owekugeza amazinyo othengiswayo.

Ichena lisetshenziswa into zinengi liyasetshenziswa njengomuthi wokwelapha inkukhu liyasetshenziswa ukukhulisa inwele liyasetshenziswa njalo ukwenza amafutha ahloliweyo agcotshwa ngabesifazane

Amachemis kumbe izindawo zokuthengisela umuthi zandise ukuba lamabhakane ayabe efanekiswe imithi abalayo lokuthi leyo mithi isebenzanjani njalo isebenza nini kutheni

Amafutha lamaphilisi lokokugcoba okwenziwe ngechena okuhloliweyo lokhu kwandiswe ukusetshenziswa ngabantu besifazane ukwenzela ukuthi bangabi lamapundu kumbe amaqhubu emzimbeni

Emakhemisi kuyabe kulemithi efananayo kodwa isenza imisebenzi ehlukeneyo. Singabe ilebizo elifanayo, kodwa omunye sungathola ukuthi ngowokulapha itshukela, omunye ungowokulapha iBP, omunye njalo ungowokulapha umkhuhlane wokukhohlwa.

Isihlahlakazana esilamahlamvu amancane lamakhulu esingasetshenziswa ukwenza umuthi wesintu. Umuthi wesintu ulapha imikhuhlane eminengi.

Umsuzwane ulamahlamvu amancane, lamaluba amhlophe. Usetshenziswa njengomuthi, owokwelapha ukukhwehlela. Kumbe, ukuxotsha izibungu ezincane. Ezinjengemiyane. Loba ukuvikela umuzi.

Imithi yesintu isisebenza kakhulu kulezinsuku ukudlula amaphilisi athengiswa emakhemisi ngoba kubonakala ukuba alamandla ukudlula amaphilisi.

Isihlala somsehla sisebenza into ezinengi ezitshiyeneyo, kodwa sandise ukusetshenziswa kakhulu ukulapha umkhuhlane wamaziyo.

Isihlahla semengo, yisihlahla esilemisebenzi eminengi etshiyeneyo. Amahlamvu akhona ayabiliswa elaphe, ayalapha umkhuhlane wekukwehlela. Ikanti amaxolo akhona ayalapha amazinyo. Lokudla isithelo sakhona siyaqinisa umzimba.

Umkhawuzane yisihlahla esilamahlamvu aluhlaza amade, Sandise ukuba lamaluba alombala okhanyayo. Lesisihlahla siyakwanisa ukuba ngumuthi njalo futhi siyingozi uma singadliwa yizifuyo ngoba ziyaqumbelana zife.

Amakhambi esintu asetholakala endaweni ezinengi, abanye abantu bayawalungisa bafake ezigubhini besebethengisa. Emkambo umuntu uyathola abantu bethengisa imithi eminengi isezigubhini njalo beyifake emanzini.

Isihlahlakazana esincane esandise ukusetshenziswa ngabesifazana besenza imininingwana yabo. Lesi sihlahla njalo siyalapha umkhuhlane we'BP'uma umuntu engasibilisa afuthe ngaso.

Isihlahla sephopho silamahlamvu amakhulu. Isihlahla lesi selapha izinto ezinengi. Impande zakhona ziyelapha imikhuhlane ethelelwana ngocansi. Siyancedisa njalo owesifazana ukuba akhululelwe engabilisa anathe impande zakhona.

Ibhakene elibhalwe ngamabala amnyama lona limhlophe, libhalwe ukuthi umuthi othile usetshenziswa njalo nini, njalo lokuthi usetshenziswa unganani ngales.

Isihlahla sobuhobe sikabili Kulesinye esikhula sibe labantwana abamnyama kube lesinye esiba labantwana abakhanyayo. Lesi esilabantwana abakhanyayo sandise ukuba yikudla kwezifuyo

Isihlahla esinuka njengomtshiphela esokwenza umuthi wokukhwehlela. Abantu bayabilisa amahlamvu kumbe behlafune amahlamvu ukuze sisebenze.

Kwezinye izikhathi abantu bayalima imithi besenzela ukuthengisela abamakhemisi kumbe abamaLab abayenza imithi lokhu kuyasiza kakhulu ukuba ilizwe lingayidinga phandle imithi itholakale ekhaya.

Esintwini sakithi kulesihlahla esivamileyo esibizwa ngokuthi yibuhobe kumbe utshwala benyoni isihlahla lesi susebenza into ezinengi siyakwanosa ukunathea njengeTiye kumbe sibe yikudla kwenkomo

Isihlahlakazana esilamahlamvu achayileyo alingeneyo esilapha imikhuhlane eminengi lemikhuhlane emayelana ngocansi lesi sihlahla sikhula sinabile sitholakala egangeni.

Izihlahla ezinengi esintwini ngumuthi wokwelapha izinto ezinengi ezehlukeneyo khepha lezozihlahla zifuna umuntu ololwazi ngezihlahla ukwenzela ukuthi angayenzi umuthi ongayenziyo.

Amaluba amanengi okucecisa egumeni kumbe okucecisa imizi andise ukuba yimithi. Sokungaba ngumuthi wokuxotsha otikoloshi kumbe ngumuthi wokwelapha.

Isihlahlakazana esincane esilahlamvu amakhulu esitholakala egangeni. Kodwa siyakwanisa ukusebenza njenge luba elihlanyelwa ekhaya licecisa iguma.

Usiko lwakithi eZimbabwe ikhona eminye imithi eyenziwa ngabesifazana kuphela. Isenzelwa abantu besifazana engabanjwa ngabantu abesilisa.

Umsehla yisihlahla esilamahlamvu amancane asebenza into ezitshiyeneyo. Isihlahla lesi siyasebenza njengomuthi wamazinyo kumbe umuthi owesisu esibuhlungu, kumbe ukulapha umphimbo obuhlungu, siyasebenza njalo ukwenza umlilo.

Amakha anukelelayo ayenzwe ngokuhlanganisa amaluba lamafutha athengiswa emakhemisi kumbe ezitolo.

Isihlahla esilamahlamvu amakhulu esilama topo topo alithanga lesi sihlahla sesingabe sisetshenziswa ukwenza umuthi wesintu.

Kuleminye imithi etholakala emakemisi kumbe ezibhedlela. Eyenziwe ngezihlahlakazana. Eyandise ukwenza imithi yesintu. Izihlahla lezo zitholakala egangeni.

Imithi yesintu ilungiswa ngendlela ezihlukeneyo eminye iyagigwa ibeyimpuphu eminye njalo iyafakwa ezigubhini ibisithelwa manzi ihlaliswe ukwenzela ukuthi isebenze kuhle.

Esintwini sakhithi, zikhona izihlahla ezisetshenziswa ukulapha izilonda. Izihlahla lezi, umuntu uyaziganda, azibophele elenjini abesethontisela umsobho esilondeni. Isilonda sesiphangisa ukuvaleka siphole.

Isihlahla esiluhlaza esilamahlamvu amakhulu esikhula sinabile esimise okwebhokola esilabantwana abade abangathi ngamagage

Isihlahla kazana esilamahlamvu aluhlaza esenza umuthi wesintu wokwelapha umkhuhlane wemarariya lesi sihlahlakazana sitholakala egangeni.

Isihlahla esiluhlaza esitholakala egangeni sikhula sinabile. Lesi isihlahla siyelapha umkhuhlane wokukhwehlela kumbe umkhuhlane we asthma.

Ucucuza yisihlahla esincane esiba lamahlamvu amancane angathi afuna ukicija, sisetshenziswa endaweni ezinengi, siyelapha izinso, kumbe umkhuhlane wenhliziyo kumbe isilumo.

Isihlahlanyana esiluhlaza esilamahlamvu amancane lamaluba alithanga esingaba likhambi lokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Akhona amakhambi awesintu ayenziwe ngezihlahla langokunye okutholakala egangeni okulaphayo asetshenziswa kwesinye isikhathi uma imithi yema khemisi ingasasebenzi

Ichena eliluhlaza. Ichena lingumuthi owokwelapha izinto ezinengi. Ngemuva kulezindlu lobaba ophezukwendlu ongani ulungisa okuthile

Imithi yesintu yiyo esivame ukusebenza ukwedlula imithi eyamakhemisi. Imithi yesintu yenziwa ngezihlahla iyahlanganiswa lokunye okunengi kuze kube ngumuthi.

Isihlahla esilamahlamvu amancane aluhlaza, isihlahla lesi siyasebenza ukwenza umuthi wesintu, abanye sebengasisebenzisa ukuthi belaphe umkhuhlane weBP.